Minengi imithi ephiwa abantwana ezibhedlela, eminye iyathontiselwa ukwenzela ukuthi abantwana bavikelekele emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokwelaphela uma kulabantu abanengi abafuna ukwelatshwa abantu kumele bazivikele ngokufaka izifonyo emakhaleni njalo lababelaphayo labo bazivikele njalo.

Kuqakathekile ukuthi odokotela bagqoke konke okuvikelayo, uma beselapha abantu, abalemikhuhlane ethelelwanayo. Ezibhedlela njalo, isikhona imitshina yokuncedisa abagulayo.

Kuqakathekile ukuthi abazelatshwa ezibhedlela labo babuye bezivikele ngezifonyo kuthi labelaphayo labo bazivikele ukuze bengathathi imikhuhlane loba bengatheleli.

Ezibhedlela kuyelatshwa wonke umuntu kangakhathalekile ukuthi ngonganani, ngakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu abadala bahambe bayethola amajekisheni uma kufanele.

Kuqakathekile ukuthi abantu uma befundiswa ngemikhuhlane esikhona bathole indawo eqondileyo lapho abazahlala khona baxoxisane ngayo njalo kumele kube ngabantu abazivikeleyo kuleyo mikhuhlane.

Isikhona imifanekiso enamathiselwa ezibhedlela etshengisa ngemikhuhlane esiqede abantu, amabhakane lawa abhalwe izixwayiso ngaleyo mikhuhlane.

Ezibhedlela abongi labongikazi bavunula baqhelele lapho uma beselapha abantwana ababulawa yimikhuhlane le ethelelwana ngokuthintana. Bavunule baphelela emakhaleni, ezandleni kase1asemlonyeni.

Lumfanekiso utshengisa abongikazi endaweni eyisibhedlela lomama olethe umntwana ogulayo ukuzohlatshwa. Sibona umongikazi enika umntwana ijekiseni efaneleyo njalo kulomuthi phezu kwetafula lezinto ezinengi ezisetshenziswa ngamanesi kusonaleso sibhedlela.

Abongi labongikazi ezibhedlela benza imisebenzi eminengi nengi abanye basebenza ukuhlaba izigulane abanye ngabathola ulwazi kuzigulane belubhala phansi ngoba Kuqakathekile ukuthi ube lolwazi ngesigulane sakho.

Ezibhedlela omongi la bongikazi baqgoka imvunulo eziyisibhakabhaka njalo uma bekhangela noma behlola izigulani bayagqoka baphelele bavale amakhala bagqoke lama glovisi ezandleni ukwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni

Imikhuhlane eminengi isidinga ukuthi abantu bavunule izigqoko zokuzivikela. Uma besiya emphakathini. Besiyaxoxisana lawo ngemikhuhlane esibhahile, enjeCovid 19 le-Ebola. Kuqakathekile ukuthi abantu bazivikele uma besiya ebantwini.

Kuqakathekile ukuthi uzulu ayakhelwe izibhedlela zokwelaphela abantwana, lokhu kuqakathekile ukwenzela ukuthi imithi abayisebenzisa ukwelapha abantwana ingatshiswa lilanga icine ingasasebenzi.

Kuqakathekile ukuthi abazali bahambise abantwana babo ezibhedlela ukuyahlatshwa bavikelwe emikhuhlaneni eminengi esibhahile. Lokhu kuyanceda ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamamatheki ugcwale indawo yonke.

Kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izibhedlela ezinengi ukwenzela ukuthi abantu bengalatshelwa phandle kwezibhendlela. Lokhu kuba lusizo ukuthi izinto zokwelapha zingaphanjaniswa yimikhathi.

Kuqakathekile ukuthi amanzi anathwa ngabantu kube ngamanzi ahloliweyo njalo ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi abantu bengabanjwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafake ezindlini zabo izigxingi zamanzi. Ukwenzela ukuthi ngitsho labadlulayo phandle, bathole usizo lwamanzi.

Kuqakathekile ukuthi lapho okukhiwa khona amanzi empompini kube zimpompi abantwana abenelisa ukufinyelela khona ukuzivula, lokhu kwenza ukuthi amanzi engadlaliseki.

Kuqakathekile ukuthi umongikazi axoxisane lomama womntwana lomntwana ukwezela ukuthi angesabi uma bebona umongikazi, kodwa abone umngane .Angaboni umuntu owesabisayo. Lokhu kwenza izingane labazali bakhululeke.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kwakhiwe izibhedlela ezinkulu ezikwana wonke umuntu lokhu kwenza ukuthi abantu bengaminyani njalo bengathelelani imikhuhlane.

Ezibhedlela sekukhona imibheda lapho okulaliswa khona abagulayo kuqakathekile ukuthi umuntu ogulayo azivikele emikhuhlaneni ngokugqoka isifonyo njalo umongikazi laye kumele alalele izinhlungu zalo ogulayo ngemitshina

Uzulu kuqakathekile ukuthi afundiswe ngezempilakahle abelolwazi olwaneleyo njalo akhona amabhakane abhaliweyo izixwayiso ukuthi laloba yinini umuntu uyenelisa ukuzitholela ulwazi ngokubala.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana bahambise abantwababo ezindaweni eziyimtholampilo. Ezindaweni ezinjalo kuqakathekile ukuthi bathole amakhadi abhalwa ngempilakahle yomntwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela ukuyahlatshwa, ukuze bavikele imikhuhlane engabahlasela. Ohlabayo uvama ukuqgoka amagilavisi okuvala izandla kuthi lamajekiseni asetshenziswayo ayalahlwa ngemva komsebenzi wawo.

Umfanekiso utshengisa abongi abathathu abagqoke amayunifomu omsebenzi lawokuzivikela amayunifomu atholakalayo atshiyene amanye ayisibhakabhaka amanye amhlophe njalo bathwele amabhokisi alemithi phakathi njalo kulezixwayiso phandle kulawomabhokisi.

Umfanekiso utshengisa umongi lomama ophethe ingane ukuzoyiweyisa njalo phakathi lapho kukhona izaziso ezinanyathiselwe emdulwini ukwenzela ukuthi omama babantwana babekwazi lapho okumele babuye khona esibhedlela balethe abantwana.

Abantu abanengi emaphandleni basebenzisa amanzi ezikotsho. Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Kuyaqakathekiswa ukuthi abantu bakhelwe izindawo ezilamanzi ahlanzekileyo babuye bagejelwe imigodi loba izikotsho.

Kuqakathekile ukuthi, ezibhedlela kunanyathiselwe emidulwini amabhakane, abhalwe ngokucacileyo ibizo lesibhedlela lenombolo zocingo lapho abantu abangatshayela khona uma befuna usizo.

Zikhona izindawo lapha uzulu afundiswa khona ngezempilakahle, njalo uma bekuleyo ndawo bavunula okufananayo , phezulu bayabe begqoke amayembe amnyama lamabhulugwe afanayo.

Kuqakathekile ukuthi indawo ezinjengezibhedlela kubekhona amabhakane alezixwayiso, njalo lawo mabhakane kufanele abhalwe ngamabala amakhulu akhanyayo ,ukwenzela ukuthi abayenelisa ukufunda bafunde.

Izindawo eziyizibhedlela kuqakathekile ukuthi zigonjolozelwe ngocingo. Ukwenzela ukuthi kungangeni inyamazana, loba amasela.

Kuqakathekile ukuthi izigulani zibe lezindlu. Sinye ngasinye. Izindlu lezi kumele bafakelwe amanethi, okuvikela ukulunywa yizibungwana, lezinanakazana, uma belele ebusuku, njalo kuqakathekile ukuthi kezondawo kube ngezihlanzekileyo.

Ezibhedlela sekuceciswe okwamagama sekuhlanyelwe ama loan aluhlaza tshoko ukwenzela ukuthi isibhedlela sibukeka njalo sithakazelelwe ngabantu lezakhiwo zakhiwe ngezitina zafulelwa ngamazenge amahle.

izakhiwo zalamuhla zakhiwa zibe zinhle kakhulu zakhiwa zifakwe amazenge phezulu kuthi imidul yazo ipendwe ngependa enhle phansi kusetshenziswa izitina ukuba zigandele kusale kukuhle

Kuqakathekile ukuthi abantu bengacitha ulutho baphange balwesule. Kukhona imiduli ebhaliweyo etshengisa lokhu.

Izibhedlela zinhle kakhulu okwamagama zakhiwe ngezinga eliphezulu zilamafastela amakhulu zakhiwe ngezitina ezibomvu njalo phandle kulamabhani anamathisweleyo alezixhwayiso okuqakathekileyo yikuthi abantu befunde lezo zixhwayiso

Umfanekiso utshengisa igumbi elisesibhedlela elihlanzekileyo njalo elilamawindi angenisa ilanga kakuhle. Libukeka liligumbi labantu abazithweleyo ababelethela kulo, njalo kukhona amakhabothi okufakela izinto lamanethi okuvikela iminyane njalo ukhona UMongikazi obakhangelayo.

Ezibhendlela sekukhona indawo zokubelethela njalo ababelethileyo labo bathola usizo kubongi labongikazi

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundise njalo kunanyathiswele lasemiduli amagwaliba abhaliweyo ukwenzela ukuthi abantu bazifundele babe lolwazi oluthile.

Umfanekiso utshengisa owesilisa efundisa abanye abesilisa ngokwezempilakahle. Njalo kulamabhakane alotshiweyo ngamabala amakhulu atshengisa ukuthi kulezindawo lapho abesilisa abangathola khona usizo ngokwezempilakahle.

Abasakhulayo uthola begqoke impahla ezinhle kakhulu labo abafundela ukuba ngodokotela loba omongikazi. Uthola begqoke amabhatshi amhlophe basebegqoka lokunye okuvala izandla zabo ukuze bengalinyazwa yimithi eyingozi.

Kuqakathekile ukuthi endaweni eziyisi bhedlela kunanyathiselwe amapikitsha emidulwini ,amapikitsha lawo afanele abhalwe ngokucacileyo ukwenzela ukuthi umuntu azibalele angadlulwa yizikhathi losuku oluyabe lubhaliwe.

Isiminengi imikhankaso ekhangela ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele esiyenziwe. Kwezinye izikhathi kuhlanganisa amazwe wonke eAfrica abuthaniswe besefundiswa ngegcikwane lomkhuhlane leAids.

Ezibhedlela, lapho abantu abelatshwa khona. Labathola khona amaphilisi, kuqakathekile ukuthi kubezindawo eziseduze lemimgwaqo, njalo lezakhiwo kufanele zibezinhle. Zigonjolozelwe ngocingo olubukekayo, njalo kuceciswe phandle.

Indawo eziyizibhedlela kufanele zibe lezakhiwo ezinhle njalo ezipendwe ngamapenda amahle, phandle kumele kuceciswe ukwenzela ukuthi kukhange abantu njalo bengasabi abantu ukuzothola usizo endaweni eziyibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi endaweni eziyisibhedlela ,lapho uzulu afundiswa khona ngezempilakahle kutholakale izihlalo lamatafula ngoba abanye abenelisi ukuma isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlanze izindawo ozinjenge sibhedlela .Babone ukuthi bayalungisa lezo zindawo ngokuhlanyela amaloni aluhlaza lamaluba.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela uzulu atholelwe izihlalo zokuhlala ngenxa yokuthi abanye bangabantu abadala abangenelisi ukuma isikhathi eside.

Izibhedlela ezisemadolobheni kufanele ukuthi zibeduzane lemigwaqo, njalo zakhiwe zibukeke Ukwenzela ukuthi wonke umuntu odlulayo, abekwazi ukuthi lesi yisibhedlela, njalo kufanele kubekhona amabhakane alezixwayiso.

Indawo eziyizibhedlela kuqakathekile ukuthi zakhelwe endaweni engagugudwa lizulu njalo izakhiwo kumele zibe zinhle phandle kuceciswe ngamaluba amahle kubekhona lebhakane elibhaliweyo ngaleso sibhedlela.

Kuqakathekile njalo ukuthi izindawo lapho abantu abalatshelwa khona kungakhathalekile ukuthi yiluphi uhlobo abafuna ukulwelapha. Kufanele kube lamabhakani abhaliweyo ngamabala amakhulu ,ukwenzela ukuthi abonwe nguye wonke uzulu.

Ezibhedlela sekutholakala imitshini izinhlobohlobo lapho abagulayo abalaliswa khona behlolwa ngabongi labongikazi, abongi labongikazi bavunula izembatho ezifananayo ezimhlophe njalo bazivala lasemakhaleni.

Kuqakathekile ukuthi abantu bacecise indawo eziyisibhedlela njalo behlanyele amaluba ukwenzela ukuthi indawo ibukeke ezibhedlela njalo akhona amabhakani abhaliweyo ixwayiso okuqakathekileyo yikuthi abantu bezifunde bebelolwazi ngayo

Umfanekiso usitshengisa indawo eyi sibhedlela lapho abantu abathola khona usizo. Sibona omama labo baba behlezi emabentshini belindele ukungena kumahofisi bathole uncedo. Phandle emidulini akhona amabala njalo alezixwayiso lezifundiso okumele abantu bazifunde.

Izibhedlela kuqakathekile ukuthi zakhiwe kahle ziceciswe njalo kufanele ukuthi kutholakale izigxingi eziphathela amanzi ukuze abantu banathe ngoba eyimpilo.

Izibhedlela kulezinsuku kuqakathekile ukuthi zakhiwe zibe zinhle kakhulu njalo zihlanzeke .Kutholakale izihlalo zokuthi abantu bahlale uma belindele ukuthi babizwe phakathi ezindlini lapho okulabongi labongikazi .

Ezindaweni zikuyelatshelwa zikhona izakhiwo ezinhle njalo akhona ama bhakani atshengisa izindawo ezehlukeneyo okuqakathekileyo yikuthi abantu bafunde amabhakani lawo babe lolwazi besebeqonda lapho abafuna ukuya khona

Izimota ezithwala abantu zibizwa kuthwe ngama ambulance. Ama ambulance la ahlala ezibhendlela njalo abatshayeli bawo ngabantu abafundeleyo okwezempilakahle ukuze bancedise labo abagulayo

Kuqakathekile ukuthi omongikazi baxoxisane lezigulani njalo lapho kumele izigulani kumele zifake okokuzivikela emakhaleni njalo sitholelwe imibheda lapho eziphumula khona.

Ezibhedlela kuhlolwa inhlobonhlobo zemikhuhlane emizimbeni yabantu. Abongi bayancedisana labagulayo ukuhlola leyo mikhuhlane njalo besebenzisa imitshini ehlukeneyo, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele emtholampilo.

Kuqakathekile ukuthi emva kokuxoxisana lesigulane, umongikazi asiduduze isigulane ngamazwi njalo asiphathe kahle.

Kuqakathekile ukuthi umuntu angabona selezilonda angazizwisisiyo emzimbeni wakhe. Kuqakathekile ukuthi ahambe eyedinga usizo kusasemasinyane.

Ezibhedlela sekukhona imitshini encedisa labo abayabe bengezwa kahle emizimbeni. Leyi mitshina ilusizo kakhulu ngoba abantu bayaphila ngayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane, esibhahile. Esiqeda abantu, njalo lofundisayo lapha ome khona ube lokubhaliweyo, okucacileyo, ofundisa ngakho.

Kuqakathekile ukuthi abongi labongikazi babekwazi ukuthi isigulane sabo sifunani njalo mele bayelule amathambo abantu asebekhulile umakudingeka.

ezibhedlela sekukhona imitshini yokuhlola noma eyokuthatha igazi lokhu kuqakathekile ngoba kwenza umuntu abekwazi ngesimilo sakhe

Abantu basebenzisa imitshini eyehlukeneyo ukuhlola emizimbeni yabo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi babulawa yikuyini.

ezibhedlela kukhona amagwaliba ananyathiselwe emidulini amagwaliba lawa alemifanekiso etshengisa amaphaphu omuntu njalo zikhona izixwayiso ezibhaliweyo kulelo bhakane lokhu kuyanceda ukuthi umuntu azifundele abe lolwazi ngengaphakathi yakhe

Emfanekisweni sibona abantu abathathu. Udokotela lesigulani lohamba lesigulani. Babukeka bengabantu abalokujabulelana kakhulu. Lesigulani laso sitshengiswa singumuntu osephilile, njalo bayathokoza, babonga umsebenzi kadokotela asewenzile.

Lomfanekiso utshengisa ukuthi ezibhendlela lukhona usizo sibona omongikazi ababili bencedisa umama olimeleyo eh ngokumelapha njalo lokumxoxisa ukwenzela ukuthi azizwe ethokozile etshaywa ngumoya.

Indawo lapho okuhlolelwa khona abantu, kuqakathekile ukuthi kubekhona izihlalo lapho abantu abahlala khona lamakhabothi lapho abantu abazabeka khona izinto zabo njalo kubekhona amabhodi okubhalela.

Amalab kuqakathekile ukuthi ahlale ehlanzekile elamakhabothi lapho okufakwa khona imithi njalo lemitshini yakhona kufanele ifakwe endaweni eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi odokotela baqeqetshwe ngeze thekhinoloji lokhu kwenza ukuthi babe lolwazi ngokuthile ngezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi odokotela bathole isikhathi sokuphumula njalo basebenzise omakhalekhukhwini ukungena ebulenjini badinge ulwazi ngokuthile okwezempilakahle.

Sokulemitshina emihle, emikhulu njalo, etholakala kumalebhu lapho okuhlolwa khona izigulane, leyo mitshina ibunjwe yehlukana, mihle okwamagama.

Kuqakathekile ukuthi indawo zokwelaphela kubekhona amakhabothi amahle, kubekhona amatafula lezitulo lapho umuntu asebenza ehleli khona.

Ezibhedlela kutholakala imithi, esemabhodleleni amnyama aleziciko ezimhlophe, phandle kunyanathiselwe iphepha lezi xwayiso, lebizo lalowo muthi, ukwenzela ukuthi abantu bafunde kuqala bengakawu sebenzisi.

Umfanekiso utshengisa ingxenye yesibhedlela lapho okuhlolwa khona abantu abayabe belezinkinga ikakhulu phakathi emzimbeni kanye laphakathi kwezinkakhayi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele omama abalezingane ezincane ezibhedlela lokhe kwenza bathokoze ngenxa yokuthi bayabe babona ukuthi kulabantu ababanakekelayo abadewlanga.

Kuqakathekile ukuthi abongi labongikazi labazali bancedisane ukubamba ingane uma befuna ukuhlola ukuthi isikhule okunganani ukwenzela ukuthi ingatshedi.

Kuqakathekile ukuthi kubekhona izindawo lapho okuhlala khona abantu abagokekileyo njalo baphiwe konke abakudingayo ukuze baphile kahle.

Abantwana bahlaselwa yimikhuhlane eminengi nengi ngakho kuqakathekile ukuthi umzali ahambise umntwana esibhedlela ayethola ukwelatshwa ayehlatshwa amajekiseni afaneleyo.

Umfanekiso utshengisa omama abahleziyo endaweni eyisibhedlela labantwana babo. Kukhanya kulezifundiso abaziphiwayo ngomongikazi. Njalo balindele ukubana babonwe ngomongikazi belatshelwe abantwana babo. Indawo ibukekza ihlanzekile okwamagama.

Esibhedlela abongi labongikazi bayancedisana lezakhamizi nxa umtwana ethe wagula labo bayaphatheka bencedisana lomama womtwana babuzisise ngempilo yomtwana

Umntwana osanda kuzalwa muhle kakhulu uphethwe ngumamakhe, umama lo ukhanya ebobotheka etshengisa ukuthi ujabulile kakhulu. Umntwana ugoqelwe ngengutshana ezinhle.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bahanjiswe ezibhedlela ukuthi bayehlatshwa. Ukuhlatshwa komntwana kumenza avikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo .Odokotela labomongikazi kanye lomzali womntwana bayancedisana ukumbambisana ukuze ehlatshwe .

Ezibhedlela sekukhona imitshini ebunjwe yaba yizigxingi ezincane, izigxingi lezo zinhle okwamagama sezitholakala ezibhedlela.

Ezibhedlela sekukhona imitshini ebunjwe yaba yizigxingi ezincane ezinhle njalo imitshina leyi kulendawo okutshengiswa khona uma bethe bakuhlola ingaphakathi yakho. Ulakho ukubona okwenzakalayo.

Sokukhona imitshini ebunjwe yabayizigxingi ,njalo elendawo zokubonisa imifanekiso. Leyo mitshina itholakala ezibhedlela yiyo encedisa ekuhlolweni kwabantu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela. Imitshina leyi iyehlukene eminye ibunjwe yaba njenge zigelo, eminye injenge ngqamu. Lokhu kuqakathekile ukwenzela ukuthi abantu bengasweli ukwelatshwa.

Zinengi izinsimbi ezisetshenziswa esibhedlela ikakhulu kulabo abayabe belohlupho lwamazinyo. Kuqakathekile ukuthi zibe khona ezibhedlela ukuze bengathwali nzima.

Ezibhedlela isikhona imitshini emihle okwama gama ebukeka njenga mathelevizhini leyo mitshina iyizigxingi ezinamathiselwa emdulwini ezilama bhathani ambalwa, amabhathani lawa abomvu amanye amhlophe.

Sezizinengi izinto noma imitshini esetshenziswa esibhedlela ukwelapha izigulane, imitshina leyi ibunjwe ngobuciko obumangalisayo ngakho kufanele abantu beyaze leyo mitshina.

Sezikhona izinsimbi eziyimihlobo eyehlukeneyo ozokuncedisa labo abelatshwayo ezinye izinsimbi zilombala olithanga zibunjwe njengezigelo ezinye njengengqamu.

Ezibhedlela isikhona imitshina esetshenziswa ngabongi labomongikazi labodokotela ukuhlola noma ukuzwa okusemzimbeni yabantu ukuthi bengabe begula okunganani. Leyimitshina mihle okwamagama.

Sekukhona imitshini esetshenziswayo ezibhedlela, ukuhlola ukuthi umzimba wakho, uyatshisa noma awutshisi. Leyomitshina ibunjwe yabamihle okwamagama.

Sekukhona njalo eminye imitshini ebunjwe njengemitshini yokwelula imizimba. Imitshina leyo mincane mihle okwamagama.

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi nxa beselapha abantu ezibhedlela. Eminye imitshina yabo ifana lezigelo ,efana lezigelo ivama ukusetshenziswa ukukhipha amazinyo.

Ezibhedlela njalo sekukhona imitshini emincane ebunjwe njengezibane elombala omnyama njalo limitshini kulotshiwe amabala phandle kwayo.

Ezibhedlela sokutholakala amangilazi abunjwe ngohlobo lwezinga oluphezulu . Umbala wawo uyisibhakabhaka njalo alokumhlophe lawo amangilazi asetshenziswa ngabongi.

Esibhedlela sokukhona imitshini, ebunjwe ngendlela ezehlukeneyo esetshenziswa lapho kuselatshwa abagulayo. Eminye injengezigelo eminye ibunjwe njenge ngqamu.

Zikhona izinsimbi ezisetshenziswa ezibhedlela kwezinye izikhathi kubanzima ukuthi insimbi lezi ubekwazi ukuthi zisebenzani ikakhulu nxa ungafundelanga umsebenzi wobudokotela. Abakwaziyo lokhu bayenelisa ukuchaza ukuthi zisetshenziswani.

Ezibhedlela isikhona imitshina emihle kakhulu elemibala emibili wona umunye. Imitshina leyo ilombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka njalo iyatshengisa inombolo kiyo.

Ezibhedlela kukhona imitshina estshenziswa ngabodokotela labanye abezempilakahle, imitshina le kwezinye izikhathi isetshenziswa ukukhangela lokhu okubulala umuntu ngaleso sikhathi.

Ezibhedlela kukhona imitshina emihle kakhulu ebunjwe ngendlela ezehlukeneyo. Imitshina leyi emaceleni kwayo ilama button aluhlaza. Phambi kwayo kulotshwe inombolo.

Eminye imitshina iyasetshenziswa ukusika izitho zabantu loba ukusika amalembu ezibhedlela , imitshina le ilamazinyo acijileyo kanti ezibhedlela kwezinye izikhathi kuyasetshenziswa amalembu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umfanekiso ositshengisa izinto ezitholakala esibhedlela ezisetshenziswa ngomongikazi ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu qwi

Ezibhedlela sekukhona izinsimbi ezincesisa abantu abagogekileyo labagugileyo ukuthi bahambe kahle. Lezozinsimbi zenzwe zahlukana ngokubunjwa.

kukhona abantu abawela engozini zemigwaqo kanye lezinye izingozi abahlangana lazo ekuphileni ezenza becine bengasenelisi ukuthi bahambe ngenyawo zabo isikhona imitshina elamavili loba izihlalo ezisetshenziswa ukubafuqa

Kulezinsuku ezibhedlela sekukhona imibheda yokufuqa abantu elamavili. Imibheda le mihle kakhulu njalo yenziwe yalingana ukuthi umuntu angalala abesebotshwa ukuze angawi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathenge amafutha ayenziwe ngemithi yesintu lawo mafutha atholakala phakathi kwegabha abunjwe kahle alombala omhlophe phandle abhaliwe ibizo lalawo mafutha lezixwayiso.

Imithi eyimi hlobohlobo ihlala phakathi kwama bhokisi ayimi hlobo etshiyeneyo. Amanye ahlala phakathi kwama bhokisi amakhulu. Alemibala elithanga. Amanye amhlophe. Njalo wonke alezixhwayiso. Kuqakathekile ukuthi abantu bazifunde.

Ikhona imithi yokwelapha izilonda, imithi le ifakwe phakathi kwamagajana alombala obomvu leziciko ezibomvu njalo kubhaliwe ibizo lemithi lezixayiso lokhu kwenza kube lula ukuwuthola.

Imithi isifakwa phakathi kwamabhokisi atshiyeneyo. Phandle kwawo, kulotshiwe ibizo lomuthi njalo kulezixwayiso. Kuqakathekile ukuthi abantu bazibale , bazizwisise.

Kuqakathekile ukuthi abantu babone okuphakathi kwamabhokisi amaphilisi ,lokhu kwenza kube lula ukuthi abantu basebenzise amaphilisi aqondileyo.

Yonke imithi kuqakathekile ukuthi izixwayiso zilotshwe phandle kwamabhokisi. Amagama alawo muthi ,lokuthi unganani, lezixwayiso. Lokhu kwenza abantu babelolwazi olupheleleyo.

Amaphilisi afakwa endaweni ezitshiyeneyo Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu babewazi amaphilisi abawafunayo. Amanye ayabe ephakathi kwamabhokisi . Amanye aphakathi kwezimbodlela. Amanye aphakathi kwamaphepha. Kuqakathekike ukuthi abantu bafunde izixwayiso babelolwazi.

Kuqakathekile ukuthi kutshengiswe ibhokisi lapha umuthi okuhlala khona lomuthi wakhona. Lezixwayiso ezisebhodleleni kumele zihambelane lezisebhokisini lomuthi. Lokhu kwenza abantu babe lesiqiniseko lezinto abazithengayo.

Imithi yokwelapha isitholakala phakathi kwamambodlela amancane. Abunjwe kahle aleziciko ezilithanga. Njalo emfanekisweni kubhaliwe ibizo lomuthi lezixwayiso. Abantu kumele bazifunde bazwisise.

Eminye imithi ihlala phakathi kwama mbodlela alezival ezimhlophe. Amambodlela lawo alotshiwe izixwayiso lebizo lo muthi. Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde bengaka wusebenzisi.

Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi imithi ihlala phakathi kwamabhokisi njalo eminye ihlala phakathi kwamabhodlela amancinyane, phandle kwawo amabhokisi lamabhodlela zikhona izixwayiso lamabizo aleyo mithi kuqakathekile ukuthi abantu bafunde babelolwazi.

Eminye imithi yokupholisa ubuhlungu emzimbeni. Ikhona ephakathi kwezimbodlela ezileziciko ezibomvu ,lomzimba wayo ubomvu njalo izixwayiso zibhaliwe ngokucacileyo. Lemifanekiso ikhona phandle kwembodlela.

Indawo ezihlala amaphilisi. ngamabhokisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amanye makhudlawana, amanye alingene, amanye mancinyane. Alemibala eyehlukeneyo. Amanye alemibala ebomvu. Amanye eyisibhakabhaka. Amanye elithanga.

Kuqakathekile ukuthi abongii labongikazi, bachasisele izigulane ngamaphilisi abawanika wona, ukwenzelu ukuthi bazi ukuthi asetshenziswa njani. Lokhu kwenza ukuthi izigulane zibe lolwazi olupheleleyo

Amaphilisi ahlala phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawo ayimihlobo eyehlukeneyo. Amanye alemibala elithanga amanye alemibala eyisibhakabhaka njalo izixwayiso zilotshiwe phandle.

Amanye amaphilisi atholakala ezibhedlela angamaphilisi azindingilizi ezincane. ezimhlophe .Njalo zihlala phakathi kwamabhokisi .Alombala oluhlaza ,olithanga ,omhlophe .Njalo phandle kwalawo mabhokisi kubhaliwe ibizo lalowo muthi.

Imithi yesintu isitholakala phakathi kwamabhodlela, amanye alezivalo ezimnyama, phandle kunanyathiselwe iphepha elilebizo lomuthi lezixwayiso lemipikitsha. Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde izixwayiso.

Kuqakathekile ukuthi amaphilisi aphakathi kwamabhokisi akhitshelwe phandle abantu bawabone ukuthi yiwo yini abhalwe phandle . Lokhu kuyenza abantu babelobufakazi obuhle

Kuqakathekile. ukuthi abantu babale izixwayiso eziphandle kwamabhokisi ahlala amaphilisi, njalo kuqakathekile ukuthi abantu bavule phakathi kwamabhokisi bahlole okuphakathi ukuthi yikho yini.

Isikhona imithi efakwe phakathi kwamabhokisi amade alombala oyisibhakabhaka lolithanga, phandle kwawo kufanekiswe umuntu njalo izixwayiso lazo zibhaliwe lebizo lalowo muthi.

Kuqakathekile ukuthi abantu batshengiswe amabhokisi lamabhodlela emithi eyabe iphakathi kwamabhokisi lokhu kwenza abantu babelesiqiniseko ukuthi okubhaliwe phandle kwebhokisi yikho okubhaliweyo laphandle kwebhodlela okwenzela ukuthi babe lesiqiniseko sokuthi izixwayiso ziliqiniso.

Kukhona njalo imifanekiso enamathiselwa emidulini imifanekiso leyo ibhalwe ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi abantu bafunde babe lolwazi ngayo.

Amaphilisi asehlala phakathi kwenhlobonhlobo zamabhokisi. Amabhokisi lawo alombala omhlophe, kulotshiwe phandle ibizo lalawo maphilisi ngombala oyisibhakabhaka. Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde amagama amaphilisi lezixwayiso ezibhalwe phandle kwebhokisi.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo, njalo, afakwa phakathi kwamabhokisi atshiyeneyo. Amanye njalo atholakala phakathi kwamabhokisi alombala obomvu lomhlophe. Lawo amaphilisi abomvu. Kuqakathekile ukubala iziqondiso ezibhalwe phandle.

Isikhona imithi eyelapha abantu abadle izinto abangahambelani lemizimba yabo. Imithi leyo ifakwe phakathi kwamabhokisi, alemibala oyisibhakabhaka, lolithanga. lbizo lalowomuthi libhalwe ngaphandle kwebhokisi, njalo lezixwayiso zikhona.

Umfanekiso utshengisa, umuthi kanye lebholksi lapho ohlala khona. Phandle kubhaliwe izixwayiso. Okuqakathekile ukuthi umuntu engakasebenzisi lawomaphilisi, kumele abale, abekwazi ukuthi lo umhlobo wamaphilisi yiwuphi, ngowani, njalo ungakanani.

Minengi imithi esetshenziswa ukwelapha abantu. Eminye ibasemabhokisini amhlophe abhalwe ngamabala amnyama lomunye umbala wohlobo lwe brown. Imithi le kwesinye isikhathi iyathontiselwa emlonyeni, endlebeni loba emakhaleni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bengakasebenzisi amaphilisi kuqakathekile ukuthi babale ibizo lalelo philisi babelolwazi lokuthi lisebenza njani lendlela zokulisebenzisa.

Ezibhedlela kutholakala imithi efakwe endaweni ezitshiyeneyo. Eminye iphakathi kwamabhokisi . Phandle kuyabe kulotshiwe igama lalowomuthi Lezixwayiso phansi. lmithi leyu isemabhokisini, alombala omhlophe loyisibhakabhaka.

Ezibhedlela imithi ibuya ifakwe endaweni ezitshiyeneyo. Eminye phakathi kwamabhokisi eminye iphakathi kwama plastiki. Imithi le ilezixwayiso ezicacileyo ezibhalwe ngamabala amakhulu ukunzela ukuthi abantu benelise ukuzifundela bengathengi imithi engasiyo.

Leli philisi lilusizo liyanceda kwabale aleji liyasiza njalo kulabo abalamehlo abawezwa egobhoza amanzi lalabo abezwa begeleza amakhovula. Lulusizo kakhulu njalo alufuni kuthi uluhlanganise lotshwala njalo aliphiwa abantwana abaleminyaka engaphansi kwesix. Uma ufuna ukubapha bonana lodokotela.

Umfanekiso utshengisa amaphilisi amanengi kanye lebhokisi lawo. Amaphilisi lawa aqakathekile ngoba ayehlisa isihudo.

amaphilisi ahlala emabhokisini amanye aluhlaza phandle kwawo kulotshiwe ibizo lalelo philisi amaphilisi lawa phakathi alombala oluhlaza loyisibhakabhaka ukwenzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi ngumhlobo bani wamaphilisi

Manengi amaphilisi asetshenziswa ukwelapha abantu. Amanye abomvu amanye aluhlaza alokumhlophe amanye amhlophe kanti amanye alithanga amaphilisi la elapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni.

Umfanekiso utshengisa umuthi onathwa ngabantu abalofuba olomileyo, lumuthi uyanceda ukuthambisa ufuba njalo lwenza ukuthi kubekhona lesikhwehlela abantu abalofuba bengazinceda ngawonalo umuthi.

Ezibhedlela kutholakala amaphilisi azinhlobonhlobo, amanye abomvu ,amanye amhlophe. Amaphilisi la alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Ezibhedlela imithi isifakwa emabhokisini, eminye ifakwa phàkathi kwezimbhodlela ezinkulu, ezinye ezincane njalo zilemibala etshiyeneyo. Ezinye zimhlophe ezinye zimnyama, njalo lezo mbhodlela zibhaliwe izixwayiso phandle ukwenzela ukuthi umuntu efunde lula.

Imithi ezibhedlela ifakwa emabhokisini ibese ibhalwa amabizo alawo mithi ngamabala amakhulu njalo ayisibhakabhaka ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuzibalela bathenge imithi eqondileyo njalo lezixwayiso zikhona phandle kwalawo mabhokisi.

Ezibhedlela imithi itholakala ifakwe endaweni ezitshiyeneyo eminye isemabhokisini eminye isezigujaneni njalo imithi leyi ilembala ehlukeneyo eminye imhlophe, eminye ilithanga njalo kubhaliwe izixwayiso lamagama aleyo mithi phandle

Umfanekiso utshengisa amaphilisi atholakal ezibhedlela lasemafamasi. Amaphilisi lawa aqakathekile ngoba ayelapha njalo ayapholisa izinhlungu emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantu bawadinge uma belezinhlungu.

Imithi ihlala phakathi kwamabhokisi alotshwe ibizo lalowo muthi ngamabala akhanyayo njalo kulezixwayiso phandle kuthi legabha elihlala lowomuthi lalo lilotshiwe izixwayiso njalo lilesivimbo esimhlophe

Imithi itholakala phakathi kwamabhokisi alemifanekiso yezingane njalo kulotshiwe izixwayiso phandle eminye njalo itholakala phakathi kwezimbodlela ezilezivalo ezimhlophe

Umfanekiso utshengisa amaphilisi legabha lapho ahlala khona. Izixwayiso lazo zilotshiwe phandle. Amaphilisi lawa aqakathekile ngenxa yokuthi ayehlisa ukukhathala emzimbeni.

Endaweni eziyisibhedlela kuqakathekile ukuthi kubekhona amabhakane alotshwe izixwayiso. Labantu kumele bazifunde lezozixwayiso ukwenzela ukuthi babelolwazi ngenjongo yalesosibhedlela.

Utshwala buyingozi kakhulu ebantwini abantu abathanda utshwala ngabasakhulayo ikakhulu abesilisa kwesinye isikhathi babusebenzisa ukuze baqede indubo abalazo.

Imithi ezibhedlela isifakwa phakathi kwezimbodlela ezincinyane ezibunjwe kahle, zilezivalo eziyisibhakabhaka ezilokumnyama. Zilezixwayiso phandle ezinye njalo zilezivalo ezehlukileyo ezinye zimnyama.

Ikhona imifanekiso enanyathiselwa emidulwini, njalo leyomifanekiso ngeyenyawo zabantwana lezandla. Akhona amabala abhaliweyo emifanekisweni. Atshengisa ukuthi leyomifanekiso ichazani.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo kanye lababalisi bafundiswe ngemikhuhlane esikhona ibhahile ezweni njalo labantwana balakho ukukhankasa ngaleyo mikhuhlane.

Zikhona izindawo lapho abantu kugoqelwa omama ababa labantwana abaswela izindawo zokuhlala ngakho kuqakathekile ukuthi uzulu atholelwe indawo yokuhlala

Ezibhedlela lapho okulatshelwa khona abantwana , ikhona imibheda emihle njalo ependiweyo okutshengisa ukuthi yizindlu zabantwana abancane. Imibheda ipendwe ngamapenda aluhlaza, alithanga, iyabukeka njalo.

Umfanekiso utshengisa ingane elimele okubuhlungu okukhanya itshiswe ngamanzi abilayo kodwa okujabulisayo yikuthi ithole usizo bafakile amabhanditshi lomuthi emzimbeni wayo njalo layo ibukeka sengathi izinhlungu sezehlile

Umfanekiso utshengisa umntwana ovela kukhamanzi endaweni yasemakhaya okutshengisa ukuthi amanzi lawo atholakala khatshana lekhaya kumbe bucwadlana lekhaya

Kuqakathekile ukuthi abafundi bemfundo ephansi bathole amatafula amahle abalingeneyo lezingwalo zokubala ukwenzela ukuthi babebezincedisa umbalisi engakafiki.

Umfanekiso utshengisa umama obelethe amawele osendaweni yesibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi abantwana banakekele ngokugqokiswa izinto ezifudumalayo ukwenzela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo kungakhathalekile ukuthi luvela kubani ungaba ngomhlophe kumbe onsundu okuqakathekileyo yikuthi abantwana mele bathole usizo ngokupheleleyo

Kuqakathekile ukuthi izindawo lapho izigulane ezelatshelwa khona kube lezibane ezikhanyisayo ukwenzela ukuthi odokotela labo mongikazi bekwazi ukusebenza kahle.

Endaweni eziyi sibhedlela kukhona imipikitsha enamathiselwa emidulwini njalo leyo mipikitsha iyakhanga iyenza ukuthi umuntu angadluli engabalanga okubhaliweyo kuleyo mifanekiso.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi odokotela baxoxisane lezigulane. Lokhu kwenza kubelula kibo bazizwe bekhululekile ukukhuluma konke okubahluphayo lokubahlukumezayo emzimbeni lasemoyeni.

Kuqakathekile ukuthi abongi labongikazi labodokotela bafunde besiyaphambili babelolwazi. Lokhu kuyanceda ukuthi laloba kusibalomkhuhlane othile, bona bayabe sebelolwazi lokuthi welatshwa njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi imitshini etholakala ezibhedlela imihlobo yawo, lokuthi isebenzani. Lokhu kuyancedisa abantu ukuthi babelolwazi olupheleleyo.

Ezibhedlela isikhona imitshini eminenginengi ebunjwe ngendlela ezehlukeneyo. Eminye yaleyi imitshina iyizigxingi ezilentambontambo ezinengi njalo labo dokotela kuqakathekile ukuthi uma besebenzisa leyi mitshina bavunule ngendlela epheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu uma beyizisebenzi babelethuba lokuzikholisisa bexoxisana ngokwemisebenzi, njalo kumele bake baphumele phandle kwezibhedlela bakhankase ngokuqakathekileyo ngezempilakahle

Minengi imithi ethengiswa ezitolo zokuthengisa imithi, izitolo lezi zibizwa ngokuthi ngama pharmacy othengisayo ugqoke ibhatshi elimhlophe wasegqoka lokokuvala amakhala kanti othengayo ovale amakhala wagqoka leyembe eyibubende.

Umfanekiso utshengisa isigulane esisesibhedlela esephuke unyawo njalo kulemitshina efakiweyo phansi konyawo lwaso ukubana sincediseke ikakhulu emadolo njalo bakhona abongi kuleyo ndawo labantu abakhangele ukwelatshwa kwesigulane.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bagqoke izinto sokuzivikela ezinjengezifonyo uma besiya emphakathini ukuze bengatheleli abantu umagcikwane uma bephethwe lufuba

Ezibhedlela abongi labongikazi basebenzisa imithi etshiyeneyo ukwelapha izingane eziphathekileyo , lapho beselapha lezozingane bayagqoka amaglovisi amhlophe lama uniform amhlophe njalo abantwana bayathontiswa imithi emlonyeni

abakhangela ngezempilakahle sebephiwe imitshina eminengi abayisebenzisayo ukuhlola amagcikwane ahlupha abantu bavama ukugqoka amabhatshi amhlophe kuthi imitshina bayisebenzisayo ibatshengise lokho abafuna ukuba kwazi

Indawo lapha abantu abathola khona usizo ngempilo lezempilakahle. Kumele zibhalwe ngamabala acacileyo, ukwenzela ukuthi labadlulayo, bazibone lezondawo.

Kuqakathekile ukuthi amabhokisi amaphilisi abekwe ngendlela eqondileyo. Ukuze kungabi lomonakalo emaphilisini, njalo lezindawo ezihlala amaphilisi akube zindawo ezinhle.

Kuqakathekile ukuthi emaPharmacy imithi ifakwe ihele ibesegcekeni ngokwehlukana kwayo. Lokhu kuyenza kubelula koyabe edinga usizo ukuyibona masinyane imithi ayidingayo.

Imithi etholakala emapharmacy, iyabe ifakwe emakhabotini njalo yaheliswa ngendlela eqondileyo. Leyomithi iphakathi kwamabhokisi atshiyeneyo. Amanye makhulu, amanye makhudlwanyana, amanye mancane. Njalo alezixwayiso ezehlukeneyo ngoba engelaphi izinto ezifanayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi emafamasi ibekwe phakathi kwamabhokisi Ihele ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi abantu abadinga imithi kubelula kibo ukuyibona.

Kuqakathekile ukuthi emapharmacy imithi ifakwe ngendlela eqondileyo, njalo imithi eminye itholakala phakathi kwanabhokisi. Eminye ezigujaneni, ezilezivalo ezimhlophe, eziyisibhakabhaka, njalo lezixwayiso zikhona lapho.

Kuqakathekile ukuthi amafamasi asendaweni esemadolobheni abhalwe ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi abantu abadinga usizo lwamaphilisi loba imithi bengathwali nzima bedinga izindawo lapho abangathenga khona.

EmaPharmacy kutholakala imihlobo eminengi yemithi ,ephakathi kwamabhokisi atshiyeneyo ,ukubunjwa lemibala. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi imithi abayifunayo ngoba lawo mabhokisi alotshwe amabizo aleyomithi lezixwayiso.

Imithi kuqakathekile ukuthi ihlale emabhokisini njalo ifakwe ngendlela eqondileyo emakhabothini, lokhu kwenza kubelula kothengisayo emafamasi ukuyithola nxa idingakala.

Emafamasi kutholakala imithi efakwe phakathi emabhokisini atshiyeneyo, amanye makhuli, amanye mancinyane ayalingana. Phandle kulawa mabhokisi, kubhaliwe ibizo lebizo lalowo muthi lezixwayiso zakhona.

Ezindaweni ezinjengemafamasi sokutholakala amakhompuyutha lapho abantu ababhala khona ngabantu ababalphayo. Lokhu kwenza kubelula nxa umuntu ezodinga usizo kumafamasi.

Imithi emithathu esemfanekisweni i gaviscon iyehlisa isilungulela, owesibili i dulphalac iyancedisa nxa uqunjelwe lokuthi uyengaphandle kakuhle. Owesithathu i relcer iyancedisa ukwehlisa ama ulcer lama acid emzimbeni womuntu.

Amafamasi aseyakwe ngendlela enhle okwamagama phansi kufakwe izitina zagandelwa zaba zinhle njalo phandle kubhaliwe ukuthi le indawo ngokutholwa khona amaphilisi lakho konke okokwelapha wonke umuntu uhle abakwazi ukuthi yiyiphi leyo ndawo

Emafamasi kutholakala imithi emabhokisini atshiyeneyo. Imithi leyo ilotshiwe amabizo phandle munye ngamunye ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuzibalela imithi leyi.

Umfanekiso utshengisa phakathi kwefamasi kulapho okutholakala khona imithi etshiyeneyo eyelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi abantu hambe bayedinga khona imithi yokuzelapha.

EmaFamasi asekhona amatafula amancane alamagilazi atshengisa imithi. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi umuntu ahle abone into ayifunayo loba umuthi awufunayo engena emnyango.

Umfanekiso usitshengisa indawo eyi pharmacy phandle kwayo emdulini kulotshiwe ngamabala akhanyayo ukwenzela ukuthi abadinga usizo baluthole masinyani bengalahleki njalo

Umfanekiso utshengisa indawo esemadolobheni lapho okutholakala khona izitolo lamapharmacy kuqakathekile ukuthi abantu babezazi lezo zindawo ngoba zilotshiwe ngamabala amakhulu emdulwini ukwenzela ukuthi abantu bengalahleki uma besiyathenga imithi loba amaphilisi abawabhalelwe esibhedlela ukuthi bawathole.

Kuqakathekile ukuthi abantu abadala labo benze imidlalo yekwelula imizimba, lokhu kwenza bavikeleke emikhuhlaneni edalwa yikungeluli imizimba.

Kuqakathekile ukuthi abantu bayakhe izibhedlela ezinengi ukwenzela ukuthi ,abantu bengavamisi ukwelatshwa phandle kwezibhedla lokuthwala imitshina ,imango eminengi funa ilinyazwe lilanga

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokwelaphela, kubekhona amabhakane abhalwayo ngamabala amakhulu akhanyayo, ukwenzela ukuthi abantu bazifundele izixwayiso ezibhaliweyo.

Kuqakathekile ukuthi uzulu afundiswe ngezempilakahle, lokhu kwenza abantu babe lolwazi ngezempilakahke njalo uma kuthe kwaba lemikhuhlane kumbe okunye okuhluphayo abantu bahle babe lolwazi ngakho.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle. Akube lama bhodi lapho okulotshwa khona abafunda ngakho. Lokhu kwenza bangalibali abakufundiswayo.

Kuqakathekile ukuthi abongikazi labongi bakhulumisane lezigulane zabo. Lokhu kwenza izigulane, zenelise ukukhuluma inhlupho zonke ezilazo. Zingalakho ukwesaba.

Kuqakathekile ukuthi phandle kwezibhedlela, kube khona indawo, lapha abantu abageza khona izandla zabo. Lokhu kwenza ukuthi izinga lokuhlanzeka libe phezulu

Kuqakathekile ukuthi emigwaqweni kubekhona amabhakani. Atshengisa abantu abakhankasa ngokuthile. Lokhu kwenza abantu bakhuthale, njalo bakhuthazeke.

Abantu balakho ukwelatshelwa endaweni ezingayizo izibhendlela ababalisi kanye labantwana ngakho kuqakathekile ukuthi indawo ezelatshelwa abantu kubezindawo ezilophahla phezulu funa imithi abayisebenzisayo iphanjaniswe ngumkhathi.

Kwezinye izibhedlela abantwana bayaphiwa okunathwayo. Loku kulusizo emizimbeni yabo ngoba kungabantu abaphangisa ukuzwela indlala. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bengesabi ukuza ezibhedlela bazwe bethakazelela ukwelatshwa.

Umfanekiso usitshengisa abantu abazofundisa kumbe abazokhankasa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwama condom. Sibona uzulu ethe gwaqa ukuze azofundisisa ngalokho.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlanganele ekukhankaseni lasekufundisweni kwabantu , abantwana labo bayathola ulwazi ngenxa yokuthi bayafundiswa ngezempilakahle

Ezindaweni ezinengi ezehlukeneyo uzulu uyakhankasa efundisa abantu ngezempilakahle lezakhiwo lapha abakhankasela kuzo zakhiwe ngendlela ebukekayo njalo enhle

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezindawo ngezindawo ukwenzela ukuthi wonke umuntu abelolwazi ngokuthile ukuze bavikelele emikhuhlaneni

Abantu ayakhankasa befundisa uzulu ngezempilakahle njalo kulamabhakane abawatshengisa uzulu alotshiweyo ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azifundele awabone njalo.

usizo lwempilo alutholakali ezibhedlela kuphela njalo abongi labongikazi bayenelisa ukubhoda ngesigaba beselapha abantu endaweni ezitshiyeneyo lokhu kwenza kubelula kubantu ukuthola usizo

Uzulu uselamandla okuhamba ekhankasa efundisa abantu ngezempilakahle njalo abantu bayagcwala ezitaladini bephethe amabhakane alotshiweyo izifundiso lezixhwayiso ukwenzela ukuthi wonke umuntu abelolwazi ngokwenzakalayo esigabeni loba elizweni.

Kuqakathekile ukuthi abesilisa bavunule ngendlela eqondileyo lokhu kwenza ukuthi babukeke belesithunzi kuzulu.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bathole ukudla okwaneleyo ukwenzela ukuthi lezingane abazithweleyo esiswini zithole impilo enhle zivikeleke emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantu bakhankase befundisa uzulu ngeze mpilakahle njalo kufanele bathwale amabhakani atshengisayo ukuthi baya khankasa.

Kuqakathekile ukuthi abafundi umabefundiswa ngomongikazi belalele. Njalo kuqakathekile ukusebenzisa izinto ezibonakalayo ukwenzela ukuthi abafundayo babambe bezwisise.

Kuqakathekile ukuthi omongikazi benakekele abantu abazithweleyo. Babanike usizo abalufunayo ukwenzela ukuthi bahlale bethabile.

Abasakhulayo abangamankazana bayaphiwa izinto zokusebenzisa nxa befikile ezinsukwini zabo zokuba ngamankazana. Bayafundiswa futhi ukuthi izinto lezi zisetshenziswa njani.

Ikhona imitshina emincane esetshenziswa ukuthatha igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi balalo yini igcikwane lomkhuhlane weHIV loba hatshi. Nxa umuntu elalo umtshina lo uyatshengisa kanti nxa engelalo futhi kuyatshengisa.

Abafundi lababalisi lezakhamizi labo bayakhakhansa betshengisa imifanekiso yezinto ezithile. Ukwenzela ukuthi abantu bebelolwazi ngazo njalo bebekwazi lemibala lemihlobo yazo.

Ezibhedlela sokukhona ihlobohlobo zemitshini, ebukeka imincane kodwa imisebenzi yayo mikhuku. Imitshina leyi isetshenziswa ukukhangela emizimbeni ukuthi abesifazana bakhululwe noma cha.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bathole ukudla okwaneleyo ukwenzela ukuthi bavikele lezingane abazithweleyo eziswini zabo bathole ukudla okunika konke okudingwa ngumzimba.

abantwana emakhaya abazali bayabafakela ukudla emiganwini bazidlele bebodwa lokhu kwenza ukuthi abantwana badle bechelesile ngendlela abafuna ukudla ngayo

Sekuvamile ukuthi abasakhulayo bafundisana ngezinto ezigoqela impila kahle yabo, nxa kulemikhuhlane ememethekayo bayagqokiswa okuvala amakhala lokuvala umlomo ukwenzela bengabambi amagcikwane lula.

Abesifazana bayakhuthazwa ukuthi badle ukudla okwakha umzimba, ukudla okuqakathekileyo ekwakheni umzimba yizithelo. Izithelo lezi zingaba ngezesikhiwa loba zingaba yizithelo ezizimilela egangeni nje.

Ezibhedlela sekukhona imithi esetshenziswayo ngomongikazi ukugcoba laba abazithweleyo Njalo omongikazi bagqoka izigqoko ezitshiyeneyo .Abanye ezimhlophe, abanye eziyisibhakabhaka, abanye ezibomvu. Lokhu kwenza ukuthi wenelise ukwehlukanisa ukuthi laba ngomongikazi bani.

Ezibhedlela njalo lasemafamasi sokutholakala imitshina etshiyetshiyeneyo. Eminye ngeyokuhlola igazi, eminye ngeyokuhlola ukuthi umuntu uzithwele noma kazithwalanga. Lokhu kuyenza ukuthi abantu babe lolwazi masinyane njalo bazivikele emikhuhlaneni.

Ezibhedlela sekutholakala okokuhambisa okusetshenziswa ngabantu abagogekileyo labantu abangakaqini kahle emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi umongikazi afundise njalo ancedise lo ongenelisiyo amfundise ukuthi kubanjwa njani.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azelule umzimba engatshoni ehlezi ilanga lonke. Lokhu kwenza umzimba ,utshaywe ngumoya njalo uphiliseke kakuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlalahlale benathe amanzi. Lokhu kwrnza umzimba ube lamabzi ayeneleyo. Njalo kuyancedisa kakhulu ekuhlajululweni komzimba.

Sekukhona izindlu zokwelaphela ikakhulu abemidlalo. Phakathi kwazo kulemitshini emihle okwamagama eyimibheda njalo akhona lamakhabothi okubeka izinto ezinjengezidwaba lezicathulo.

Ikhona imithi lamabhanditshi asetshenziswa ngabemidlalo uma bethe balimala. Akhona amabhanditshi amancinyane abawasebenzisa, nxa bethe valimala. Lawomabhanditshi aphakathi kwamabhokisi. Alombala omhlophe, loluhlaza, loyisibhakabhaka.

Sekukhona imitshini eyezigxingi ezinhle ezilombala omhlophe loli thanga imitshina leyi isebenza ukuhlola emizimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abafundi uma bethe balimalela endaweni zemidlalo. Kubekhona izindlu lapha abelatshelwa khona masinyane, njalo kuqakathekile. ukuthi baxhaswe ngabazali.

Ikhona imithi eyehlukeneyo esetshenziswa ngabantu abalimele emidlalweni, akhona njalo lamagilovisi eminye imithi iphakathi kwamabhodlela eminye isemaphakethini.

Kwezinye izikhathi kubalabantu abafundisiweyo ukuthi belaphe njani labo abalimala nxa besenza imidlalo. Abantu laba bahamba ezikolo bayekufundiswa lokhu kuthi nxa odlala ibhola eselimele besebemsiza masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu besifazane labo bazinakekele njalo bathole isikhathi sokuzelula imizimba. Lokhu kwenza umzimba uhlale ulungele konke nje ,lokuvikeleka emikhuhlaneni engabangwa yikungeluli umzimba.

Kuqakathekile ukuthi abantu abayenza imidlalo bathole okokuzelula imizimba ukwenzela ukuthi balungele ukuyayenza imidlalo ethile lemizimba ivuma.

Nxa kulemikhuhlane ememetheka masinyane ebangelwa ngamagcikwane kukhona izigqoko ezilungiswayo ukugqoka emakhaleni emehlweni loba ukuvaleni umlomo. Ezinye zalezi izigqoko zilo mbala olithanga zibuye zibe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuthi labantu abayenza imidlalo batholelwe labo okokwelapha nxa umuntu ethe walimala. Njalo lokhu kutholakala phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe okuqakathekileyo yikuthi abantu bafunde izixhwayiso lebizo.

Lumfanekiso utshengisa isigulane esiqamuke unyawo odokotela labomongikazi lezinhloli ezizohlola ukuthi isigulane sabo siyelatshwa ngendlela eqondileyo njalo kutshengiswa imitshina lapho unyawo osolufakwe khona ukuthi luthole ukwelatshwa.

Abantu bayakuqakathekisa ukuthi bazivoxa voxe, ikakhulu ukwenzela ukuthi inyawo zabo zingabahluphi. Uthola behleli emacansini amahle besebeselula ke imizimba yabo.

Abesifazane sebevunula izembatho ezinhle eziyisibhakabhaka uma besenz aimidlalo enjengokuziyelula umzimba. Imvunulo leyi yenza kubelula ukuthi bazelule imizimba yabo.

Sekukhona njalo indizamtshini eziphapha emoyeni. Lezondizamtshina ziyancedisa ukuthwala imithi yezibhedlela kanye lezigulane.

Kuqakathekile ukuthi itechnology ibekhona endaweni eziyizibhedlela. Abantu kumele basebenzise omakhalaekhukhwini. Ukuthola ulwazi. Lokubona impikitsha ethile, ephathelene lezempilakahle.

Sekukhona imitshini yokwelapha esibhedlela. Imitshina leyo mincane. Ibunjwe ngendlela ezitshiyeneyo, kodwa yonke ilenombolo ezitshengisayo.

Kuqakathekile ukuthi odokotela bavunule amayunifomu ahlanzekileyo njalo kufanele labo basebenzise omakhalekhukhwini. Lokhu kuyabanceda ukuthola ulwazi.

Kukhona odokotela abathathu, ababuka umtshina omhlophe, bagqoke amajazi amhlophe abanye amajazi ayisibhakabhaka bavale amakhala.

Ezibhedlela sekukhona imitshini eminengi emihle njalo, imitshini leyi iyenza ukuthi, abongi labongikazi benelise ukuhlola umuntu ngaphakathi kwakhe babone ukuthi uhlupho yini besebeyamnika usizo.

Ezibhedlela sekulemitshina ezinhlobobonhlobo esetshenziswa ukuhlola noma ukuthatha igaza kumbe ibhiphi emizimbeni yethu. Mihle okwamagama yona le imitshina njalo ifanekiswe inombolo phandle.

Sekukhona njalo ezibhedlela imitshini, esasigxingi. Imitshini leyo ibhaliwe phandle izixwayiso lokusetshenziswa kwayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bafunde izixwayiso kuqala.

Ikhona imithi yesintu etholakala egangeni. Imithi leyo, iyakhula ibeyizihlahlakazana., ezinkudlwana nje. Zilamahlamvu amakhulu, aluhlaza.

Eminye imithi yesintu ikhula ibe yizihlahlakazana ezinkudlwanyana ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukwehlukanisa imithi yesintu.

Ezinye izihlahla zemithi yesintu zitholakala endle. Ziyizihlahlakazana ezikhula zibencane. Ezinye zikhula zibe nkudlwanywana zibe lamahlamvu aluhlaza amakhulu lezi ezincane ziba lamahlamvu amancanyana aluhlaza.

Imithi yesintu iyimihlobo eyehlukeneyo ngakho kuqakathekike ukuthi abantu bayazi. Eminye ilamahlamvu amade, aluhlaza, njalo imithi leyi iyelapha.

Imithi yesintu iyimihlobohlobo. Eminye ilamahlamvu amakhulu. Eyinye ilamahlamvu amancane. Njalo itholakala endaweni ezitshiyeneyo. Eminye eziyisidaka ezilamatshe.

Kuqakathekile ukuthi uzulu abeyazi imihlobo yezihlahla zesintu. Ngoba eminye ikhula ibe yizihlahla, ezinkulu eziminyeneyo ezilamahlamvu amancinyane aluhlaza.

Imithi yesintu itholakala endle njalo iyakhula ibe yizihlahlakazana ezincinyane ezilamahlamvu alingeneyo aluhlaza njalo kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuyehlukanisa.

Kuqakathekile ukuthi izihlahla eziyelaphayo zithole amanzi ayaneleyo ngoba uma esweleka amahlamvu ayatshintsha, ziyabuna njalo.

Umfanekiso utshengisa imvelo, amadwala kanye nesihlahla esibukeka kungumuthi wesintu njalo umuthi lowu kungenzeka ube ulapha izifo emizimbeni yabantu.

Imithi yesintu iyakhula ibeyi zihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza tshoko, iba lamaluba alithanga, imithi leyo iyelapha amehlo.

Asekhona amafutha okugcoba afakwe emabhodleleni amahle, ayenzwa ngomuthi wesintu oyinhlaba. Lokhu kwenza amafutha lawa abukeke athakazelelwe nguzulu.

Kuqakathekile ukwazi imihlobo etshiye tshiyeneyo yezihlahla zemithi yesintu. Ezinye zikhula zibe yizihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza amakhulu.

Sekukhona amafutha okugcoba ayenziwa ngenhlaba. Lawo amafutha afakwa phakathi kwamabhokisi ahele ngendlela enhle. Lokhu kwenza akhange abantu.

Kukhona njalo amahlamvu ayenzwe ngemithi yesintu, amabhokisi akhona abhaliwe izixwayiso lebizo lalawo mahlamvu.

Eminye imithi yesintu itholakala endle. Iyakhula ibe yizihlahla ezinkulu kakhulu. Njalo ibalamahlamvu aluhlaza tshoko alingeneyo uma ethole izulu elaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlanyele izihlahla zokwelapha ezindlini zabo njalo bahlanyele lezihlahla zezithelo ukwenzela ukuthi imizimba yabo ukhule ivikelekile emikhuhlaneni

Kuqakathekile ukuthi nxa ulamafutha ufuna athengwe faka imifanekiso yemithi yesintu oyisebenzisileyo ukwenza lawomafutha ubusubhala lezixwayiso lebizo lawo ubusufaka emabhodleleni amahle.

Eminye imithi yesintu isingamaphilisi ahlala phakathi kwamagabha amhlophe alezivalo ezimhlophe lelogabha lilombala olithanga lamabala abhaliwe , kuqakathekile ukuthi izixhwayiso zibhalwe zicace.

Imithi yesintu ulakho ukuyihlanyela phakathi kwezimbiza, ezibunjwe ngobuciko obukhulu, njalo imithi yesintu isifakwe phakathi kwamabhodlela, amahle, alombala omhlophe, njalo kubhaliwe lebizo laleyomithi lemifanekiso phandle.

Imithi yesintu isitholakala phakathi kwezimbhodlela ezibunjwe ngendlela ehlukeneyo, eminye isezigubhini ezilombala oyisibhakabhaka lolithanga phandle kwazo kukhona izixhwayiso abantu okumele bazibale bazilandele.

Izihlahla zesintu sekusenzwa ngazo amafutha okugcoba .Amafutha lawa aphakathi kwezimbodlela ezenzwe kahle ezilezivalo ezimhlophe ,njalo kubhaliwe izixwayiso phandle.

Imithi yesintu isitholakala ifakwe phakathi kwamabhodlela, abunjwe abamahle phandle alezixwayiso, ezibhaliweyo ngakho kuqakathekile ukuthi lezo zixwayiso zifundwe.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba layo iyelapha, imithi yesintu izinhlobohlobo ezehlukeneyo eminye iyakhula ibe yizihlahla ezinkulu eminye iyakhula ibe yizihlahlakazana ezincinyane inengi lazo zilamahlamvu aluhlaza.

Imithi yesintu layo iyaqakathekiswa kakhulu ,njalo sekukhona amabhokisi okufakelwa khona imithi yesintu .Phandle kubhaliwe izixwayiso lebizo lalowo muthi ukuthi unganani.

Imithi yesintu iymihlobohlobo etshiyeneyo. Eminye ikula ibe yizihlahlakazana ezincane, eminye ikula ibe yizihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza amakhulu.

Manengi amafutha asesetshenziswa ikakhulu ngabesifazana, ukugcoba ijwabu labo ukuze lingagugi futhi lihlale lilihle. Amanengi amafutha la enziwa ngesihlahla sohlobo lwechena.

Isikhona imithi egcotshwayo emzimbeni engamafutha. Imithi le ihlala emagajaneni amahle. Amagajana la amhlophe abe lesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Abalimi balima izilimo ezitshiyeneyo, njalo uma besiya lapho abalimela khona, bavunula izikipa ezimhlophe, ezinye eziluhlaza, njalo basebenzisa amathalakitha lamaloli ukuthwalisa abakusebanzisa ekulimeni.

Imithi yesintu itholakala endle Eminye iyakhula ibe yizihlahla ezinkulu okwamagama Lezo zihlahla ziba lamahlamvu aluhlaza uma zithole izulu elaneleyo ngakho abantu kumele badinge leyomithi

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu abanye sebengayisebenzisa injalo ingamahlamvu abanye sebengayi sebenzisa ingamanzi konke kuyelapha emzimbeni

Isikhona njalo imithi yesintu efakwe phakathi kwamabhodlela amahle okwamagama amabhodlela lawa alezivimbo eziluhlaza njalo abhaliwe ibizo lalowo muthi phansi kulezi xwayiso.

Zikhona izindawo lapho okunanyathiselwa khona imimpikitsha yemithi yesintu. Imithi leyi iyakhula ibeyizihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza amakhulu njalo izixwayiso zibhaliwe okuqakathekileyo ukuthi abantu bazifunde babelolwazi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi imihlobo yemithi yesintu. Eminye imithi yesintu ilamahlamvu acijileyo, aluhlaza.

Imithi yesintu iyizihlahlakazana ezitshiyeneyo, ezinye azila mahlamvu aluhlaza tshoko, njalo abantu kumele bananzelele.

Eminye imithi yesintu etholakala endle iyakhula ibeyizihlahlakazana, ezincane, eziminyeneyo, njalo ezilamaluba amhlophe, amahlamvu amancane aluhlaza.

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo eminye itholakala endle eminye duze lezindlu okuhlala khona abantu njalo ziyimihlobo etshiyeneyo ezinye zilamahlamvu amhlophe.

Amahlamvu etamatisi lawo angumuthi wesintu aqakathekile ngoba ayelapha amehlo abuhlungu . Wona uyathatha amahlamvu akhona yiwo asebenzayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlanyele izihlahla zezithelo ezigoqela amapopo lawo ayelapha abantu. Ikakhulu ukuhlambulula ingaphakathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bengahlanyela imithi yesintu ezindlini zabo, bayithelele ngamanzi alingeneyo, njalo bathole ukuyelapha ingadliwa yizibungwana, ngoba amahlamvu lawo ayatshintsha umbala.

Eminye imithi yesintu itholakala endaweni eyindle elenhlabathi eyisibomvu , elokhethe mbijana lalapho okulotshani obukhulu. Yonale imithi ilamaluba amhlophe nke.

Zikhona izingwalo zabafundi ezifanekiswe imithi yesintu lezixwayiso , imithi yesintu iyakhula ibe yizihlahlakazana eziluhlaza ezilamahlamvu aluhlaza lamaluba aluhlaza , kuqakathekile ukuthi abantu bafunde bazwisise ngaleyo mithi

Kuqakathekile ukuthi ezihlahlakazaneni zemithi yesintu, uthathani, okuyikho okwelaphayo. Kweminye imithi yesintu, kwelapha amahlamvu, hatshi impande.

Imithi yesintu iyakhula ibe izihlahlakazana ezibutheneyo ngakho kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukwehlukanisa ezinye izihlahlakazana nje lemithi esintu.

Imithi yesintu itholakala endle. Eminye iyakhula, ibeyizihlahla ezinkulu, ezilamahlamvu amade, aluhlaza. Ngakho kuqakathekile ukubayazi.

Imithi yesintu iyimihlobo yezihlahla lezihlahlakazana ezehlukeneyo .Eminye ikhula ibe yizihlahla ezinkulu okwamagama, ngakho kuqakathekile ukuthi abantu Bazi lezo zihlahla lezihlahlakazana.

Imithi yesintu, iyathathwa amahlamvu ayo, acholwe abeyimpuphu. Abanye bayayikhuma impuphu, abanye bayafaka emanzini banathe.

Imithi yesintu etholakala endle iyimihlobo etshiyetshiyeneyo. Eminye iyizihlahlakazana ezincane nje ezilamahlamvu aluhlaza, amancinyane. Ngakho abantu bafanele benelise ukuba yazi leyo mithi ngokuyehlukanisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu batshengiswe imifanekiso yemithi yesintu kubekhona njalo lamabizo ayo leyo mithi lezixwayiso njalo. Lokhu kuyanceda ukuthi abantu babe lolwazi

Emabhukwini kulemifanekiso yemithi yesintu. Imifanekiso leyo ithe kla, iyizihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko, phansi kwayo kulotshiwe ngaleyomithi lezixwayiso ngayo.

Abantu balakho ukufaka imithi yesintu emasakeni alemibala eyehlukeneyo. Abanye njalo bafaka imithi yesintu engcebethwini. Abanye bafaka emabhodleleni alezivalo ezilemibala eyehlukeneyo ukwenzela ukuthi abantu bangazitholi sebephambanisa bethatha engayisiyo.

Umfanekiso utshengisa imithi yesintu etholakala endle njalo kuyakhuthaza kuqakathekiswe ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu ngoba layo iyelapha njalo iqakathekile ezimpilweni ukulwisana lemikhuhlane.

Ezinye izihlahlakazana ezitholakala endlini ziyelapha emizimbeni yethu izihlahlakazana lezo ziba zinhle uma zinakekelwa zithelelwa njalo ziba luhlaza okubukekayo.

Zikhona izihlahlakaza ezitholakala endle. Izihlahlakazana lezi ziyimithi yesintu, zilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Amahlamvu lawa uyawasebenzisa ukuwanatha ayelapha ingaphathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu babelayo imithi yesintu ezindlini zabo, njalo bayinakekele ngokuyithelela ukwenzela ukuthi ikhule ngendlela eqondileyo.

Ezingwalweni, ikhona imifanekiso yemithi yesintu, phansi kulotshiwe ngawo lowomuthi ukuthi usetshenziswa njani, welaphani. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundisise, bazwisise baqedisise ngalowomuthi.

Umfanekiso utshengisa umuthi wesintu otholakala endle njalo umuthi lo ulusizo ikakhulu nxa kulemiyane uyathatha amahlamvu awo uwagcobe emzimbeni kwenza ukuthi imiyane zingakulumi ekulaleni, ziyaxotsha.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazilimele eyabo imithi yesintu ezindlini zabo. Njalo lokhu kwenza ukuthi imithi le ikhule ngendlela eqondileyo ngenxa yokuthi iyabe ithola amanzi ayeneleyo, ifakwa lemiquba efaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazihlanyelele imithi yesintu ezindlini zabo lokhu kwenza kubelula ukuthi laloba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane ngasiphi isikhathi uyenelisa ukuphuma azithathele lowo muthi azelaphe ngokuphangisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlanyele imithi yesintu ezindlini zabo .Bayithelele bayinakekele ngoba ikhula ibemihle ibelamahlamvu aluhlaza .Lokhu Kuncedisa ukuthi umuntu engezwa ephathekile ahambe ayezidingela umuthi azelaphe .

Umfanekiso utshengisa indawo endle lapho esithola khona imithi yesintu etshiyeneyo. Kufanekisiwe imithi eminengi eyesintu okutshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole imithi yesintu engathengwayo kodwa ozidingela yona ngaphandle kwenzuzo

Eminye imithi yesintu itholakala endaweni eyizintaba. Izihlahlakazana lezo ziyakhula kuleyondawo zibeluhlaza ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayethola imithi yesintu endle.

Eminye imithi yesintu itholakala endle endaweni ezivundileyo ikhula ibe mihle kakhulu. Imithi leyi ikhula ibe yizihlahlakazana ezinkudlwanyana ezilamahlamvu aluhlaza imithi leyi iyelapha emzimbeni.

Endle zikhona izihlahla eziyimithi yesintu ezikhula zibeyizi hlahlakazana ezinkulu njalo izihlahla lezi ziyanceda ukwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo zilamaluba alithanga.